Jawa mancho leeltanno hattono badheseenni hige mannu leellanno tini manchono budu udunne uddidhe hattono Umo bonkooyyidhe leeltanno hattono goiwisera duucha diigga wodhite leeltanno yaate

Kuni wayi lagaati yaate lowo geesha biifanno wayi lagaati wayi foonchooti kuni aliidinni woroo laga dirranni lowo geesha waajjire leellannoho kowiicho biso hayishira woyi daaha dandiinanni hattono qoxeessaho ofolline boohaara dandiinanni hattono korkaatuno qoxeessaho lowo geesha biiffannoti haanja muro no qoxeessu haanja muronni biife leellannoho yaate

Ee lowo geeshsha hunduruure dayino buni buncho leeltawo tini bunchono lowo geeshsha hunduruurrite daggino yaate bunu iimase noo gummano gudisidhe le'e duu'mitino yaate lowo geeshsha biiffawota ikkitino yaate.

biifinse seesinsoonni baseeti tini duuchu daniti daraaro kalaqamuyiti no hattono mannu loosinoti daraaro roorte leeltanno hattono kalaqamu muro no mine babbaxxinorira worroyiti fulte leeltaho tini base lowo geha biiffannote yaate.

tini muro la'neemmoti muuzete yaate muuze qalte muzichooti noote iillate shiimuri calla noote tini anfummote gede keeraachimmateno bisohono dancha horo uyiitanno murooti yaate.

Tini baadi xaggaati yaate la'neemmoti meeyaa mancho tenne baadi xagga mooltawo gede moolteenna mannaho utinayi gede qixxeessate arrishshite haggayi afantawo yaate.

Lamu qaaqquulli farashsho guluffe noota leellishshanno Kuni farashshuno lowo horo hodhishaho aannoho roorenkanni bire annuwinke yannara lamu shiimmammaaddu qaaqquulli farashsho guluffe haranni noota xawissanno misileeti yaate.

Tini lowo geeshsha biifano baseti kalaqamunna mannu loosino daraaroni biiffe leellittano

Kolosho doogo widooni hige leellanohu gallanni mineti qorqorote loonsoniho gatesinni haanja muro no hattono badhesinni hige lamu qorqorote mini leellanni no

Bushshu jiro gobbate jireenyira hosiisate yaanno umini coyirano maxaaffati yaate

Kuni la'neemmohu sidaamu baanke sumudaati yaate sidaamu baankera guraanni hige leellannohu kuni sidaamu baanke sumudaati yaate haanju kuulinni loonsonni sumudaati.

Kuni la'neemmohu sudaamu latishshi maamari sumudaati kuni sumudino latishshu maamara riqiwanno yaate. konne sumudu iima mine lawawo arrishsho lawaarichi leellanno yaate.

Kuni rosu mineeti yaate. Konni rosi mineno qaqquullu rosaano, labballunna seennu rosaano rossanni leeltanno yaate. Borreessidhanni leeltanno. Rosiisaanchuno mereeroho e"e buuxo assayi leellawo yaate.

Kowichi baankete owaante afi'nanni safote latishati yaate, tene daddallu baankera mannu owaante afirarra eani afamano

Kuni la'neemmohu soonnichoho yinanni murooti soonnichu darosinnino woriidinnino biso lowo geesha itannoho yaate tini la'neemmoti ordasi biso lowo geesha ittannote yaate soonnichoho yinanni murooti

Kuni horonete yine woshshinanni huuro shiima huuro lowota asse woy luphi asse lowo mannira macciisshantanno asse leellishanno diru uduunnichooti yaate diru muuziiqaati yaate

Kowiicho baadi xagga leeltanno. Kuni la'neemmohu bunaho wodhinanniho hattono godowa ga'maahura xagicho ikkanno yaate. ka'aa hige sunkurtu leellanno. sunkurtuno bunaho wodhate duucha horo afirino yaate.

Kowiichi daddalu baseeti yaate tenne baserano babbaxxeyoohu mini uduunni leellawo yaate mine horonsi'nanni uduunni giira giidhinayi uduunni leellawo dado leeltawo bunu xorshi'nannihu gafi'nayiihu leellawo tenne baserano mannu owaante afiranni leellanno

Kowiichi magano magansi'nanni mineeti yaate hawaasa amanueeli mittimmate magano magansi'nayi baseeti kowichono mannu uurre lekkansayi uurre magano magansirayi leellawo tini kaye la'neemmoti mancho uurrite duume uddano uddidheyooti ille ximbii'lite magano magansidhayi leeltawo

Konni la'neemmo qooxeessira leellahu Bushsha umme mitto ragiido bushsha ummeenna boono fulara ikkiwo yaate. Mittu ragiidi kayinni gotti yiino yaate. Huxxu noo ragiidi kinchu huxxi leellawo. Huxxu noo ragiidi gotti yiino.

Tini la'neemmoti doogo ikkitanna doogote aana kayiinni babbaxxiteyo dani laalo wodhinori qaaquullu woy seennu leellawo kuni seennuno ee muuze hattono mango hattono awukaato woleno kuri laweyo laalo wodhe barcimaho ofolle hidhanni leellanno yaate doogote iima

Tini la'neemmoti taalashsho battooti yaate. Taalte ofoltino baattooti. Lowo geeshsha baga dileeltanno. Koye kayi la'neemmohu hoowe leeltaayo leemmichote huxxinoye hoowe leeltayo hoowete ka'aano lamu leemmiichote minnoonni mini leellayo. Widoo kayinni haqqe jajjabba haaqqe leeltayo yaate taalashsho baattooti.

Kuni mini uduunnichi giddo mitto ikkinohu ee gabbaayiidi xawaabba hoolannoho diwaanchoho yaate kunino gobbanni hasi'noonnikki xawaabbi e"anno woyiite diwe hoolannoho yaate

Tini leellittano muro haxawichote yinannite roore anga darro amadanote

la'neemmori sase seenni ama'note mine afamanno yaate. magano mangansi'nanninna huucci'nanni mine farsay afamanno yaate. songote albaa urre shaete fule faarsay leellanno yaate.

Kuni fichee yaanno maxaafi ficheete daafira borreesinoonni maxaafati anfuummonte gede fichee sidaamu dagara diru soorro ayyaanati

Kawii la'neemmowi ikkitubba borreessinanni biiroti yaate babbaxitewo ikkitubba ilameyo qaaqqo ikka chaalawo reeno manna ikka chaalawo adhameyoha ikka chaalawo hakkoye baala massine borrensiisseemmo baseeti yaate

Kawiichi buna anganni mineeti yaate, mannu ofolle buna agara ofolle leellanno. Hattono beetto kae buna xorshitanni owaante uyitanni leeltanno yaate.

Kuri la'neemmori lekkate kaase godo'laanooti yaate shoolu lekkate kaase godo'laano leeltanno hattono mitte qaaqo leeltanno sasu mitte gaamore ikkitanna mittu kayi wole gaamoha uddano uddirino xawoho godo'le godo'litara qixxaabbanni noore labbanno.

Daga songo ofolte leeltanno yaate hattono hasaawa massaganni noohu mereeroho uurre leellanno daga mittimmatenni annuwu ofolte torbitanni leeltanno yaate.

Tini mancho sidaamuyita qolo uddidhe leeltanno yaate hattono badhee gonfa wodhite leeltanno umohonna goowaho babbaxiyo diigga wodhiteyoha ikkanna kayi umose biifisidhe amaxxite leeltanno yaate.

Kuni xarbetenna qorqorrotnni loonsoonni gallanni mineeti. hattono sabba kande hattono waalcho siwiilu waalcho eessirate hananfe gundoykkihu leellawo cufana wodhewo yaate.

ee meyaa beetto leeltanno yaate dananchose biifisse amaxxitinote yaate beetto biifisaare babaxewo dani kuulire wodhitino yaate.

Kawiichi lowo geesha biifanno qooxeessaati kolisho doogo leeltanno mereeroonni kawanni kayinni hayisso noowi hattono babbbaxxitino dani muro kansoonniti leeltanno koye kayinni jajjabba haqqeno sa'e sa'e leeltanno biifanno qooxeessaati yaate

Tini la'neemmo muro shiimmammaadda muro hanjuulle muro leeltawo koye kaye mule daraareyoohu biso qaqqasaa ute afireyoohu muro leltaawo yaate ka'aano shiimmammaadda uullamaro leellawo.

Tini la'neemmo hoowe sidaamu dagoomu qowwowu mootimma alatta cuukkote wuchumi gashshootu borro mineeti yaate, kuni borrote mini dagate babbaxxitino owaate aannoho, owaate afi'nanni baseeti.

Kolishsho doogo iima beettu sayiikile kadanni sayikilete kawiidi ka''aa sa'anni muranni leellanno yaate hattono aliidinni harrichu gaare dagganni leeltanno hattono kaameelunna xexxerrisu daanni leellanno aleenni.

la'neemmohu dikkote mereershaati yaate. Tenne basera babbaxxewori leellawo murono badalano hattono dikki'nanni uduunni tekinoloojete kalanqoonnirino leellanno. hakkoye kayiinni mangistete bissa labbawori daa'attanni afantanno.

Kuni aju beetti loosirannohu malawohokka? Kawiicho isi malawo hirranni mineetikka? Kuni beettu loosiranno loosi malawo hiratekka?

Waayi lagaati yaate kuni. foonchu haranno baseeti. alee ilaalunni woroo laga lowo geeshsha biife waajjire dirrayi leellanno. kowiicho biso hayishshiranna daa"ata hattono kalaqamu ayyire adhinanni boohara dandiinanniwaati.

Kuni Sabba kandoonnihu gallanni mineeti konne mine iimiido qorqorrotenni fukkinoonni woriidosi kayinni loonse gundoonnikkita leellishshanno.

Kuni badalate bulleenni gannonni timma leeltanno yaate awukaatono lame leeltanno yaate tini timma soodo shoomaho hattono hawaro horo uyittano yate

Kuni leellahu mini uduunnichi giddo mittoho udi'nanni uduunnicho ererre wodhinanniho cunfanniwa afirinoho

Kuni la'neemmohu xaaxxancho shaanaati yinanniho. sagalete lowo geeshsha horonsi'nanniho yaate. kunino qaamattote lowo geeshsha horo aannoho. afoohono lowo geeshsha coommannoha ikkanna giddosino duchare mannimmate horo aannore amadino yaate.

Kuni wedellichaho la'neemmohu kuni wedellichino lekkate kaase godo'laanchooti yaate ee uddanosi uddire caammasi qodhe ee godo'lete fulaaha lawe ee biife leellawo yaate ofolle mine

Kawiichi fareesi yinanni hijaaru uduunni shiqishanchooti yaate babbaxxiteyo siwiilla hattono hijaara loosirate hasiissanno uduunne shiqishanchooti yaate

Kuni la'neemmohu maxaafaho yaate. Kuni maxaafino bunu daafira Borreessinoonnihuno roorenkanni ayyriweelo ayyire afirikkinni funge ganfe qixxeessinanni buna qixxeessinanni gara leellishanno maxaafaati.

Rosu mine rosaano ofolteenna rosiisaanchu kayinni mereeronsa e''e borreessidhinire buuxo assayi leellawo yaate. Tini rosaanono mereerima diri rosaanooti setteoo lamalaoo leeoo kifile labbawo yaate rosiisaanchu mereeronsa e''e buuxo assayi afamanno.

Wayi safote latishshi leellawo yaate, wayi faname leelawo yaate, konne waa haaroo loonsoyiiha mangistete bissa shiqqe maassiisse ka'e buuxo assitanni afanttanno yaate.

Loosu baseti babbaxino gidi noo yaate, insano haaxu, bunu, ataru, sindeo lawinorinno lowori noo daddalu baseti

Qalte noo muuzichcho leeltanno tini muuzichchono worate shiimuri calla gatewosete tenne wortuhu gedensaanni murre haa'ne leinse intanin yaate hattono gate haanja muro biiffe leeltanno

Tini duu'mite le'e leeltannoti timaattimete yinanni laalooti yaate tini laalono sagalimmate sagale wole qaamate hattono ee umisenni keeranchimmate lowo geeshsha lowo horo afidhino laalooti yaate.

Dikkote yaate kawiichi tenne dikkora waasu batire leellanno mannu waasa abbire wodhe hirara qixaawe leellawo yaate konne waasa xushotenni hoofetenni seekke usure harretennina faradunni abbe worewo waasaati yaate

Kuni la'nemmohu sumudu sidaamu dagoomu qoqqowu mootimma keerunna ga'labbote biiro sumudaati yaate mereeroho keere woy keeru lawishsha ikkiteyooti lemboolcho afiisera darcho amadde leeltanno biifanno sumudaati yaate.

Kuni hayiixeho yaate hayiixu dancha gede daye haanjire see leellawo yate kuni hayiixino xaalla midate iillayi nooho anfummonte gede hayiixu wolqanna iibbille aate lowo horo afireyo yaate.

Kowiichi xexxerrisa wirro loonsanni baseeti hiiqqamewo xexxerrisa hattono babbaxxitewo gawajjo iillitinosi xexxerrisa wirro owaante uyiinayi baseeti sissinanni baseeti yaate

Tini baatto loosina'nite heellakkote yinannite yaate. Mittete qotto aanaho noota ikkitanna ku'uri kaayiinni cu''u callu leellanno, tini babbaxitino muro shuqu'nate horo uuyitannote yaate.

Kowiichi babbaxxino dani buuro hidhinanni mineeti yaate, konne mannu loosino buuro umunnihanna bisunniha afi'nanniwaati kuni amade leellannohu umoho buudhinanniho faabirikahao loosamino buurooti ka"a hige kayiinni bisoho buudhinayihu no hattono, foole u'linayhuno leellawo yaate.

Tenne basera lamu dani ko"atte leeltanno tini ko"atteno labballuyiite labballu faashine ko'atteeti yaate tini mittu waajjoho mittu kayii kolishsho ko"atte leeltanno tini labballoho xa faashine ikkite dagge noo ko"atteeti yaate.

Babbaxxiteyooti mini saada nafara xawoho hayiisso ittanni saga'litanni leeltanno kurino lalu leellawo gereewu leellawo hattono faradu leellawo kurino mini saada sag'litanni hayiisso ittayi leeltawo

Hawaasa piyaassu qoxeessa lawayo yaate doogo widoonni hijaaru leellawo kuni hijaaruno lamala sette woy honse deerra ikkaaha leellishshe mitto raga goofeyo loosame gumulameyo mitto raga kayeenni digumulameyo yaate

kuri orttodokisete ama'no harunsaano gamba yitino gambooti yaate ayyana ayirisay nooha lawawo ortodokisete ayyana ayirisay nooha lawawo kuri ortodokisete ama'no harunsaano jajjabu shimaaddu anuwu amuwu gamba yite leeltanno.

Odoo sa'ayi afantanno yaate. Ithiopiyu televizhiinete dhaawi wiy etve odoo sayissanni afantanno tenne odoorano sidaamu hocco amaddinori wedellu leeltanno yaate sidaamu qodho qodhitewori ka'aa hige sidaamu sicco amadde leeltanno yaate hattono sidaamu sicco amadinohu leellanno yaate.

Tenne basera rosaano kifilete ofolte rosonsa rosssayi afantanno yaate meyaa beetto kayi aja beetto kayinni uurrite roso rosiissayinsa leeltanno yaate rosaano kayi ofolte macciishshitayi no.

Kuni haanja muronni biifino qoxeessaatikka babbaxxitewo kalaqamu muronni haanja muronni hattono latikkate iima kaansonni muronni biifino qooxeessaatikka

Kowiichi sagalete owaante afi'nanni mineeti yaate lamu wedelli ofolteenna beetto kayiinni sagale abbitara anga hayishshiishshanni afantanno yaate sagalete owaante uyiinanni mineeti

Kini muziiqu uduuncho ikkanna huuro lowotta assate hattono babbaxitino faarso fa'nine macciishsha dandiinanni

zayiitoonete yine woshshinanni laalooti yaate tini. Tini laalo afooho dancha gede coommitannote hattono bisoho dancha horo uyitannote gidoo gummanna intayiire afidhiyo yaate.

Tini boohaarranni baseeti yaate. tenne basera sidaamu mini leellawo yaate fengo leeltawo buuyyotena leemmichuyi biifinse seekkinoonniti hattono ofollinayi base leeltawo

Gambooshshu harira mangistete massagaano gambooshshe assitanni torbitanni afantanno yaate. meyaa beetto hasaawa assitanni leeltanno badhee kayinni mannu hasaawa macciishshanni afamanno.

Kawiichi babbaxxiti borrote hattono labbewo owaante afi'nanni baseeti yaate hattobo luukka woyi maxaaffa afantanno base borrote owaante afi'nanni baseeti yaate

Babbaxxino muuziiqu uddunnicho ikkiteewoti gitaare leeltawo tini gitaareno duuchu dani gitaare afantawo shiima no jawa no caabbichuyi caabbisheenna loossati no kuri kayinni qaaqquli godo'lawo gede loonsooyite.

Wee'nichoho yinayiiho yaate kuni la'neemmohu shoolu wee'nichi mitte akkawaawera leellawo kuni dubbu saada giddo mitto ikkannoha haqqeteyi haqqe taraawayi heerannoho hattono babbaxxiteyo gumma ite heerannoho waajjonna kolishsho dana afirino.

Tini albi jajjabba mannaati yaate kuri mannino goonfa uddidhewoha ikkanna angassara urde woy qalacco amadde leeltanno tini qalaccono babbaxxewore qasate horonsi'nannite yaate.

Tini mikischerete yine woshshinanni huuro biifisatenna qineessate hattono mannaho taalte leeltara maccishshantanno gede assinanni udunnichooti yaate.

Kowiicho biiffe haanjidhino murona baatto leeltanna tini kayinni la'neemmoti uurritinoti bire albi annuwi kaassino kinnaati yaate kayiinni qoxeessuno haanja muronni biife leellano carru no carreho giddoonni weese leeltanno.

Mancho leeltanno yaate tini manchono umise danacho seeda danacho afidheyoote konni danachirano kuula buurtinoha lawanno duu'mara ikkino hattono woroseenni sidaamu uddano budu uddano uddidheyo hattono diigga wodhite hagiidhite oso'litayi afantanno

Kuni ehhh loosu mineeti. Konni loosu mune malawu leellawo malawo konneno bikkine bikkaanchoho worre bikkine hirranni mineeti yaate. Kuni danchu malawi hirate qixxeessinoonnihu leellawo

Tini weesete yinanni murooti anfummonte gede sidaamaho qara sagale ikkinoha waasa honge fushinannite waasu sidaamaho qara sagaleeti yaate waasano afi'neemmohu weesetewiinniiti

Kowiichi bununna sagalete owaante afi'nanni mineeti yaate hoowete giddoonni lawannno tenne basera mannu koye sagaletenna bunu owaante afiranno yaate ofollinannihuno gidoo hige leellanno

Tini la'neemmoti odakkote yinanni haqqichooti yaate tini hojjaameettenna duucha sinna afidhino haqichooti yaate, hattono lowo daro afidhe leelttanno yaate.

Kuni la'neemmohu baadi xaggaati yaate kunino su'masi maati yinayi su'masi sunkurtaho yine woshshinayi kunino gidowaho godowu gamera lowo geehsha xaginateho lowo horo aanno yaate hattono bunaho wodhine babbaxxewo qarrira horo afirewo yaate.

Kuni la'neemmoh janjiweello yineemmo laaloti isino babbaxewore coomishate shaete bunaho hattono cogaru xibbirano horo aano

Kibordete yinanni muziiqu uduunichooti yaate. Kuni muuziqu uduunnichino babbaxxitewota duucha huuro aanoho yaate wole wole huuro aannoho betekirsitaanete lowo geeshsha horonsi'nann uduunnichooyaati yaate.

Kuni xarbetenna qorqorroteyi loonsoonni gallanni mineeti waalcho xaawuluyi loonsooyihu leella hattono hoowe xarbete homboyi yaate hattono qooxeessaho haqqe babbaxxiteyoti leelta.

Tenne basera ortodokisete ammanaano mittimmatenni gamba yite bude wonshitanni afantanno amma'note bude wonshitanni leeltanno jajjabbu amuwu annuwu murrootu baalu gamba yite leeltanno. Mulensaa higge kayinni babbaxxitewo misilla leeltanno yaate.

Kuni gate lowo geeshsha biife leellannohu xaaxancho shaanati yinaayiiho yaate kuni xaaxanchi shaani lowo geeshsha coommahanna keeranchimmateno lowo geeshsha dancha ikkanna dikkoteno lowo geeshsha hirantanno murootinna laalooti yaate tini

Kuni hayixeho yaate kuni hayixuno shurumme biifinse itate qixxeessinoonni hayixeeti yaate hattono giddo lawuzete yinanni gumma sa'e leeltannoho

zeeniti yinanni umu buuroti yaate, kuni fabirikaho lonsoonni buuroti kunino umo lowo geeshsha shaqqishano yaate, hattono umu giddodo moolanokki gede ka'lano yaate.

Muuzete yinanni tini muuze xaalla fultay xaalla lophitay leeltawo tini muuze lophituhu qaltuhu gedenaanni qaltewooha murre mine leinse intayi yaate tini muuzeno keeraanchimmate lowo horo afidhewo yaate.

Tini rosaano rossanno rosu owaante afidhanno kifileeti , kifilete giddo rosaano ofoltanno barcimma leeltano yaate rosaano kayinni dino.

Kuni xaa'ulunni loonsoonni minni uduunnichooti yaate kuni mini uduunnichino maxaaffa wodhate hattono sagale intarenna waa angannire wodhate lowo geeshsha horo aannoha yaate ka'aa barcimaho afolline kayiinni horoonsi'nare konni uduunnichi iima wodhinayi yaate.

Kuni la'neemmohu hawaasi quchuma ikkana kuni leellahu kayi hijaaru ortodoksete ama'no hijaaraati yaate. Hattono ka'aanni doogo widoonni duuchu hijaari leellawo jajjabbu lee lamala sette deerra afidhinori jajjabbu hijaarra leeltawo yaate sumudaho ka'a higge.

Gashshootu bissa ofollite torbitanni leellittanno yaate. Mittimmatenni gamba yite torbitanni leeltanno yaate albaanni kaayinni silsaawa massaggannori sasu manni ofolte leeltanno kuri kaayiinni torbitanni leeltanno.

Tini sidaamu daga televizhine pirogiraameeti tenne pirogiraamerano shaafunni woy simmintotenni karsiisse mine loossaari hijaara loossawo ooso shaafa karsiisidhayi leeltawo.

Kuri amma'note massagannoti yaate tini amma'note massagaano mannaho alba barete sae mannaho hasaawa assitanni no yaate amma'note budi garinni mannaho macciishishay coyiidhay no

Ee lamu hijaari leellanno yaate tenne basera kawaa hige noo hijaari ee sasu deerri hijaara ikkanna ee kunino lowo geesha biife waajjo kuula hattono haanja kuula gannoyiho yaate lowo geesha biifawoho hincilaalloteyi biifinse seekkinoyiho ka'a hige noohu kayinni lowoho shoole onte lee deerra marewoha lawanno hakkuno hala'ladoho yaate konni roore

Kowiichi daddalu baseeti. Tenne baserano beetu uurre dinnicha gafe boosoyi fushshanni leellanno. Kowiicho dinnichanna shae buna daabbonna w.k.l lawinore afi'nanni baseeti. Ka'a kayinni suuqe leeltanno.

Kawiicho sidaamu qoqqowi qara gashshaancho ikkinohu kalaa desti ledamohunna hattono isi ledo manchu uurre leellanno waa haaro loonsoonniwa maassiisse ka'e buuxo assitanni anga haayiishshidhanni leeltanno yaate

Tini mini uduunnichi giddo mitto ikkitinoti biffete yine woshinannite yaate tinino babbaxitewore minu uduunne birciqqo farimmuse sa'ne woleno kuri lawiyore mittimmate ganbba asinne wodhinnemo danicha mini uddunchooti yaate

tinni daatanni baseeti yaate manu daatayi miilisay afamano booharayi haqe jajjabba calle afdhewooti hawiite biifawo leelitawo hayyisso biifisoyiti seesiisooyiti minna leeliitawo dancha booharrisha afinanni baseeti

Tenne basera sidaamu dagati televizhiinete pirogiraame leeltanno. Tenne pirogiraamete giddoono babbaxxitiwo odoo shiqanno sidaamu afiinni yaate. Tenne odoora mannotu shiqqe mittimmatenni daabbo murtanni afantanno.

Taalte ofiltino baato leltanno tinino hayiisotenni hattono ka'a widoo jajabba haqqenna weeseno leeltayo. Tini baatto kayinni ilaala afidheyokkite woy xea afidheyokite taalte teesino baattooti.

Kawichi rosu mineeti yaate rosaano rosu owaante afidhano baseeti tene basera duucha kifilla leeltano tene kifilla rosaano rosanotano waajunna haanju kuulinni biifinsoonni yaate nafaraa kayinni rosaano lekka Mili asidhano xawu leelao rosaanono nafara Mili yitanni laltano yaate.

Konni la'neemmo xawira mini saada woy lalu hayiisso itanni afamanno duuchu lali xerri yee fafe hayiisso itanni leellanno hattono haanja muro biiffe leeltanno.

Tini mayi mancho lekkaati yaate la'neemmoti tini manchono lekkasera seensilleho woy biinfilleho culkunni woy naasetenni woy camotenni loonsoyiiha lawaaha seensille wodhiteyo yaate hattono biiffawo ko"atte wodhite biiffe leeltaate lekkate.

Tini gaazete yinannite yaate tinino xaaula, xarbe Hattono wole haqqe murate horonsi'nanite tinino Amandaayiiwa haaju leelaawa amandayi base ikkanna Kuni kolishu siwiilu kaayiini murrayiiho yaate hattono Ka"aa hige kinna ganne fafancaanni siviili leellanno

Lekka kaase godol'lnanni xawooti kuni. Badheenni mannu ofollanno base leeltano kuri yoo yiyannori shoolu leeltanno hattono gaamo gaamote kaa'laano massagaano leeltanno hattono mittu manchi leellanno.

Tinni baddalate yine woshinnannite yaate tinni baddalano seekite lame lame amadino yaate amanna beetto aliidita amadino woriiditi beettote tinni baddalano durinshi'ne, xeense itate hatono bulee daaqine tima ga'nine hatono gafumma itate lowogeesha horo uyitate yaate.

Kuni siwiilunni loonsoonni culuunqa mudhinanni uduunnichooti yaate kunino ee bisu iima gawajjo iillitukki culuunqa calla dancha gede mudhate horo aanno uduunnichooti

Kowiicho hoowete giddoonni afamannohu sidaamu dagoomi qoqqowi mootimma alatta cuukkote gashshooti rosu minna borro mineeti yaate hakkuyi qoxeessi rosu borro mini kowiicho afamanno.

Tini la'neemmoti timaantimete yinanni laalo moolte ikkitinote yaate. Tini timaantime moolteewookki woyte qaamattote lowo geeshsha horo uytannote yaate hattono bisoho keeraanchimate babbaxiteeworira horo uytannote kaayinni moolte(qoorte) leeltanno.

Jawa mancho geercho mancho addinttanni Biife biifado udano faashine uddano uddidhe Alee kayiinni naxala woxxite biife oso'litanni Leeltanoe.

kuri sutante leeltannori qoqqowu itophiyu mangiste qoqqobbate siccuwaati yaate. amaaru sicci leellawo sidaammunnihu, tigrayennihu wodiidihu hattono oromiyuunnihu siccu leellanno.

Tenne basera hijaaru leellannoyaate. Kuni hijaaruno lewu woyi lamalu alillite minnoonni mine ikkanno. Kunino loosame digoofino yaate xaalla mereedhe nooho loosu. Ka'aa higgeno wole hijaarra leeltanno.

Tini biirote no uduunnichi giddo ikkiteewoti pirintereete yaate tinino massitate kompiterete noo borro luuke qoltanno yaate, kompiturete boorreessinoommo borro lukkete borreessitannonke yaate dancha gede assite.

Tini baadi xaggati iseno lee danna afidhinotta ikkittanna horonsi'nara arrishote mooshinnara hangonnitta xawissano

Kuni hincilallonna imaana wo0dhinanni base afirino mini uduunnichoti yaate, hincilallote albanna meesseneete laayiira dandiinanni hattono tenne bassara uduunne imaana wodha dandiinanni yaate.

Tini sidaamu miidiyu nitiworkeeti yaate, sidaamu afiinni babbaxxitino qixxaawonna odoonna shiqishshanni sidaamu miidiyaati, konni miidiiyira affini yinanni babbaxxewo hasaawa assinanni qixxaawora sasu manni ofolte hasaawa assitara qixxaabbe leelhawarrootiaa yaate

Kuni leellannohu bunu mineetikka? Mineho gibbanni qolle kurba loonsoonnihu ofollinanni base hattono barcimma ofollinannita worroonnihu buna anganni mineetikka?

Sidaamuyta budu uddano woy qolo uddire Goowisirano qoolo wodhe hattono iimaani seema Diphe anggasirano siqqo amaxxe ofolle lellanno Yaate kuni manchu badhee hige minisi leelawo Gatee weese bifiyot leeltawo yaate gatee higge

Kuni bifinse seessinsoonni mineeti kuni minino hincilalllote widoo hige xawaabbu eaakki gede hattono qiidu eaakki gede hoolaaha hocco biifinse suntoonni yaate. Hattono gonxanni ma’na biiffe leeltanno yaate.

Tini yaaneeti yinanni hedeweelcho dano darre xagisate owaante uyiinanni merershaaati yaate kunino hawaasa piyaassahonna sinu wole basera afamanno mereershaati.

Haanjidhe biiffino baatto leeltano yaate. Tini baattono eafultinote woyi ilaalunna lagu leellawo hattono haanjidhe biiffewo muro babbaxewo dani muro leeltawo yaate. Kowiicho duuchuri mooyiichono lawinori heeranno base labbanno.

Kuni mayikete yine woshshinannihu huuro lowota assate hattono huuro biifisate horoonsi'nanni uduunnichchooti huuro wolu manchira co'o yite leeltanno gede assinanni uduunnichchooti yaate

Ee kuni la'neemmohu xaaxanchu shaana kaansoonni gateeti yaate konne gateno lowohu xaaxanchu shaani kaasame leellanno kuni kaasameyoohuno dancha gede ikke iillateno rahe leellanno yaate kuni lowo geeshsha sagalimmate horo afireyooho yaate xaaxanchu shaani.

Tini keeraanchimmate owaante afi'nanni base ikkitanna mannuno babbaxxitewo kifillara e'e dhibba xagisiranni leellanno hattono gobba agadhe e'ara agadhe noo manni ofolle leellanno xagisi'nanni baseeti

Kowiichchi daddalu baseeti yaate kunino malawo wodhinanni mineeti babbaxxitewo gobba malawi konne mine afamanno yaate malawo hiraahu mine biddi assayi leellanno malawo hidhinanni baseeti

Tini la'neemmoti burtukaanete yinanni laalooti yaate. Tini laalono keeraanchimmate lowo horo afidhino yaate isen lowo geeshsha hunduruurrite alii eeli geeshsha laalte leellitanno yaate dancha sircho labbanno.

Kuri mini saada giddo mitto ikkinori lalohonna gereewoho yaate sase jajjabba saa mitte siitonna mitte gerecho doogote iima haranni kolishsho doogo aana haranni no yaate.

Tenne basera lukkuwa mittimmate ce'noonnihu leellanno yaate konni ce'noonni lukkuwirano albaa itaare worreenna giddoo heerenni konka gobbaa fushshe itaare xinqiranni leellanno yaate lukkuwa ce'noonni baseeti tini

Daga mittimmatenni fulte ficheete ayyaana ayiirrissayi leeltanno yaate. Itophiyunniha hattono sidaamunniha qoqqowihanna hattono Oromiyu qoqqowi sicco amadde milli assitanni leeltanno. Lowo daga mittimmatenni fulte ayyaana ayirrisayi afantanno yaate.

Geerchu manchi leellanno yaate, kuni geerchu manchino settawunni honsowo diri geeshsha iillinoha lawanno, umisino awaawu waajjire bula tae leelanno .

Tini muro doogote mereeronna qacce kaansannite quchuma biifissanno murooti yaate tini murono seeddaanna daro mereerima daro afidheyota ikkitanna hattono daraarte leeltanno roorenka hawaasi quchumira leeltanno murooti.

Rosu mine rosaano qaaqqullu rosaano ofollite boreesidhana rosiisancho kayinni uuritte kolishshu saleedi iima boreeessitanni leelitano qaaqqullu rosu owaante afidhanno baseti yaate

Kuri la'neemohu Manu mitimmatenni gamba yee ofolle gambooshe assayi mimitunniwa torbayi leellano yaate gashootu motimma labbano yaate Manu mitimmate ofolle torbayi leellano.

tini qooxxeesaho la'nemooti waayi tuuboti waa mite bassenni wole basera saaysanni tuuboti yate hakkinni badhee qolteno kalaqamu haqqe noo yate.

Kuni xaaxancho shaanaati yinayiiho yaate. Kuni xaaxanchu shaanino mimmituyiiwa ganba yee qunqumame afamaaho yaate. Kuni shaanino afooho lowo geya coommaahanna sagalimmateno lowo geeshsha danchaho yaate. Hattono mannimmate lowo horo aanno gede kullanni yaate.

Sagale leeltawo yaate, tini sagaleno hambaashu leellanno, hattono konne hambaasha moola qaame intayihu murameewo shaannina hattono awukaato daaxxu ledo leeltaawo hattonobqaamme gatinsooyiti ado leeltanno

kuni kosxaho yineemmo muro ikkanna tenne murono loonsoonnihu bushshu iima ikikkinni bushsha madaabbaru hoqoonqe hakkuyi bushshi iima lonsoonni yaate.

ee lekkate kaase godo'laanooti yaate kuri lamu ee kayi mereerihu murricha lawanno ku'uri kayi godo'laano labbanno xawoho qacceenni ee misile ka'anni afantanno yaate.

Kuri leelittanni noonkeri mootimmate gashaanoti murittanni nooti dabbote iseno hasaawu hanfara albaani mannu qamasara qixxeesinonnitta leelishannote

Kowiichi bohaarranni baseeti yaate babbaxxiteyo kalaqamu haqqenni biiffe leeltawo hattono leemmichotenni biifinse seesiinsoonni mini leellanno mannuno gobbaa ofolle owaante afiranni boohaaranni leellanno bohaarranni baseeti.

huxxaho gobbanni awawa kanse biifinso yate mannu gallao mine hoowe gobbani awawa kase biifise leellano yate

Kunni Manchu leellao yaate ofolle kunni manchuno sidaamuyitta qollo dancha gede udire alleno woroono qollo udireno hattono seemma diphe angasirano siqicho amaxe ofolle leellao yaate kayi badhee biifadu minni leellao leemichote minoonnihu hattono huxxu huxxaho giddoonni weese dancha gede biife leeltano yaate.

Ee kuni la'neemmo qoxeessira dubbu saada leeltawo hattono haanja muro leeltawo yaate kuni dubbu saada giddo mitto ikkinohu amboomi duuchu amboomma gamba yite leeltawo hattono haanja muro leeltawo yaatekonni qoxeessira

eeti emmete maashine leeltanno yaate tini maashineno womaashsha fushshine adhinannite yaate bankete noo birrinni xeinse fushshine adhinanni baseeti manchuno owaante afirara uurreeha lawa.

Kowiichi dannancho haxi'ne seensanni mineeti yaate umu seesi owaante uyinnanni mineeeti labballu mine lawao koe kuulu dananchu danna soorinnanni hattono buudhinayi buuri leellano yaate.

Tini lowo geeshsha biiffanno baseeti yaate. Tini base baxissanno mittimmatenni ofolline intanninna angannire mitore qixxeessinoonni baseeti yaate. Tenne baserano mittu mittunkura ofollinanni barcimi albaanni sagale intanni sagalenna agatto angannirichi qixxaawe leellanno tenne base babbaxxeewo mannu looseewo daraaronni hattono mannu looseewoori duuchuri biifise leellanno yaate.

Konni qoxeessira wayi leellanno yaate kuni wayiino kinchu iimidinni kinchoho iimaa hige dirranni leellanno xalalu wayi hayiishshi'nanni wayi kinxhoho iimaa hige dirranni leellanno yaate.

Kuni macciishoottoha kuli yaanno maxaafaati yaate kunino qaaqqullu maxaafa lawanno aanaho mancho lawannorichi misile leeltanno kuni babbaxxitewo qaaqqulli hayyo amadino maxaafa lawanno

ee konne la'neemmo nafarira ee kuri biife leellaa yaate haqqu ee darote halja yee hanjire leellanno yaate kuni haqqu ee..

Tini daddalo dadda’linayi baseeti yaate. Tenne basera uduunnu leellawo kuni uduunnuno roorenka seennuyiiho yaate kuni seennuyihuno daratto woyi darre gomboonni uduunneeti lowo geeshsha biifawo uduunni leellawo. Bolaale koote hattono woluri leellawo yaate biifawo uduunni.

Kuni daa"atate lowo geeshsha biifanno qooxeessaati yaate haanja muroyi hattono jajjabba haqqenni lowo geeshsha biifino qooxeessaati konne qoxeessano daa"ataano wole wole gobbayi daggeyo daa"ataano daa"attanni bohaarsha afidhayi harantayi leeltanno yaate.

Tenne kolishsho doogora xexxerisu buuyyo woyi hayisso hogowe harayi leellawo. Hattono mannu lekkateyi ale woro hige haramayi leellawo yaate. Tini hala'lado kolishsho doogooti.

tini la'neemmoti lamu dani murooti yaate mittu funtaho woy lophiro weese ikkeenna waasa assi'ne intayiho yaate ka'a wole raganni shaanu leellawo yaate.

Kuni gallanni mineeti yaate qorqorrotenni seekkinoonniho gallanni mineeti yaate akalewo mine lawanno hooweno xarbetenni hoobbonni konni minira haanja kuula gannoonniho yaate hattono mereeroho baqqalu kuuli leellanno.

tenne basera babaxewohu budu uduunni leellanno yaate xiltu, jawanu, hattono saffu hattono mixashshote diphinanni uduunni leellanno yaate kuri hayyotenni biifinse loonsoonni uduunnichooti.

Tenne basera lamu annuwi uurrite leeltanno yaate kuri sidaamuyiita qolo uddidhe hattono iimaanni gonffa diphphite leeltanno kuri jajjabba annuwaati yaate anganssara kayiinni qalacco seeda amaxxite leeltanno

Doogo widooni gallanni mini leelano. Hattono waalchoonni dada'linanihu daddalu shiimu mini leellanno. kuni minu kinchunni , shaafunni, xambo Kinchinni loonsoonni mineeti. Isono qorqorrote honbooye yaate hooweno hattono haqqicho lame haqqicho leeltawo.

kawiichi mangistete owaante uyiinanni baseti yaate owaante aannohu ofolle leellanno kayii owaante afidhara daggino manni uurre agadhite leeltanno aante agadhite yaate .

Bununna sagalete mine leellano doogo widoo hige kowiichono ofolinnani base gobba hige leeltano Manu ayere adhanni saga'lanonna agano gede hende asinoonniha lawano.

Baadi xagisanchi woyi ogeessaho yine woshshinayihu, beettu angicho hiiqirewoha angicho miicirewoha hakkoye sissanni dhaawanni afamanno kuni ogeessu dhaawanni afamanno.

Tini la'neemmoti baadi xaggaati yaate, onte lee ikkitaati baadi xagga leeltawo, tini baadi xaggano babbaxewo dhiwana xagisatenna hattono sagalimmate horonsinannite yaate, tenne hange arrishshote hangooti leeltawo.

Kuni sumudaho yaate la’neemmohu bansa daayye baraaina restoraante hattono kokab koollu agattote mirte gamba yite loossidhino sumudaati yaate.

Kuni wayiinninna haqqetenni lowo geeshsha biiffe leellawo qoxeessaati yaate kuni la'neemmohu harawo waati foonchoho ka'a kayi buusu leellawo hattono jajjabba haqqe wayi gamira biiffe leeltanno yaate.

Kuni biso hayiishshirate horonsi'nanni buurooti yaate faabirikaho loonse fushshinoonni buurooti kuni buurino biso shaqqishate hattono umo seesiisate horonsi'nanni buurooti yaate.

Dukkote yinayiiti leemmiichunni loonsoonnite yaate. Tini leemmiichunni loonsoonniti uulla kadhate woyi uulla woroo kaxxinayiwa buko qaarrisaakki gede hattono dukko dukkine holgenna boosaallo badate horonsi’nayiite yaate.

Tini hanafaano borressaanora qixxeessinoonni sidaamu afii maxaafaati. Hanafaano borreessaanora qixxessinoonni sidaamu afii kaa'laancho maxaafaati.

ee sase seenni yowolote aana ofolle hawaasa garino wayi iima yowolote harayi afamaa badhensaanni kayiinni itiyopiyu sicci sutame leellaa yaate insano babaxewo agarooshshu uduunne wayinni agarawo uduunne uddire leellawo.

Kuni gallanni mineeti yaate hee'nanni mineeti huxxasi kinchuyi huxxine siwiilu waalcho worrooyiiho hattono gobbaanni lamu xexxerrisi uure leellanno yaate

Kuni maasha allahi yinanni dikkote mereershaati. Kowiichono babbaxxiwo budunna diru udduunni leellawo yaate. Hattono dagunchu goga uddire wonqo wonqirino manchi leellawo yaate.

Kuri kolishsho doogo widoo la'neemmori gallanni mannati yaate. Lamunku qorqorrote minnaati. Guraa hige leellawo mini akkale uwara kainno minenna waalchono tatta'ino mineeti. Ku'u kayiinni haroo mineeti qiniitidihu.

Kuni laneemmo qooxeessira ee kinchu huxxi leellawo hattono shiimmammaadda muro leeltawo tini kayi laneemmoti harrichu gaareeti yaate harrichoho albaa worre hogophinanni gaareeti yaate.

Kuri la'neemmori odoo qineessitannoreerinna hattono murrootaho yaate muro winxoyita la'anna mannu wixewota la'anna ku'uri kayinni odoo qineessitawori ledonsa odoo qineessitanni leeltawo.

Kuni amma'note woy magano magansi'nanni mineeti wongeellu ammanaano mi'nitino mineeti yaate aleenni hige yesuusi kirstoosi masqalu leellawo yesuusi reewonna kao leellishshahu lellawu.

Jawu manchi ofolle leellanno badhesinni kayiinni nafaru biifadu minisi badheenni huxxi hattono gatee weesesi lowo geeshsha biiffe leltanno yaate.

Tini la'neemmoti muronna laalo dinnichaho yinayi murooti yaate dinnichu kuni bisoho iibbille aate hattono kaarbohayidireete amaddino dancha murooti yaate

Tini kinchunni loonsoonni doogooti hattono faffe haqqe leeltanno kinchunni loonsoonni doogo aana jajjabba haqqe leeltanno .

Kuni uddano woyi iimaana wodhinanni mini uduunnicho ikkanna dancha gede cunfayha cufaasincho afirewo yaate wolu manni fanannokki gede annu callu cufire hara dandaanno hattono hincilaallo afirino yaate mereeroho.

Dubbi saada giddo mitte ikkitinotta Qorke lame uurite nootta mannu daa"atanni no, iseno lowo geeshsha hojametenna biinfalitete

Doogote Aana Sino tirakete yinanni kaameeli haranni leellanno kuni kaameelino bushsha, kinnanna haqqe hogowatenni afamino kaameelaati.

Kuni maxaafaho yaate kuni maxaafi sidaamu daga woy manni dhagge masalonna bude kulanno mxaaffati yaate borreessinoonni maxaafaati kuni maxaafi amaaru afiinni borreessamino maxaafaati.

Kuni kollisho doogora widoo hige ka'anni leellannohu qorqorrotenni xarbetenni loonsonni gallanni mineeti yaate hattono sabbanna shaafa iima qolle gannoonni yaate

Tini sasu dirinni lewu diri geesha ikkannose biifado qaaqqoti yate tini qaaqqono sidaamuyita biifado udano uddidhe biiffeta ikkitana umiserano diigga wodhite umose biifisse amaxxite biiffe leeltanno yaate

Tini la'neemmoti weesete yaate tini weeseno xaalla lophite xaalla jajjabbayiiwa higge lophitayi no yaate weese anfummonte gede sidaamaho qara sagaleeti yaate

daga mitteeni gamba yite mittimmate ofolte leelitano. mannootu mimmitinsawa babbaxewoore hasaabayi mimmitinsa ledo torbitanni afantanno yaate.

Kuni sidaamu wogga haraati yaate. sidaamu wogga sidaamu budenna sisaamuyire mitteenni anfanni sidaamu wogga haraati yaate hakkuri la'ne boohaarra dandiinanni waati.

kawiichi oritodokkisete amma'no baseeti yaate oritodokisete amma'no harunsanno mitteenni gamba yite babbaxxino ammannote bude wonshitanni leltanno .